How do you manage stress in your daily life. um for my daily life stress no dey ever finish sha but me I don learn small small how to manage am make e no weigh me down, first thing wey I dey do be sey I dey always try plan my day, I no dey like to do pass myself you understand. I go first write out my plans for di day my goals for di day and I go dey do am one at a time, small small I no dey over rush, I no dey like do pass myself dat one dey help me arrange my head so dat I no go panic, I go come check my goals at di end of di day.especially when I don meet up to my to do list I go come dey happy, and I dey always make sure sey I no dey over, I no dey set goals wey I no fit achieve in a day, I no dey like do pass myself you understand. Another thing wey dey help me rest, wey dey help me na rest, if I don too do like my body come dey weak me, I come dey feel sick I come dey feel down, omo any work wey I dey do fashi um health first like dey say. I go just first lie down find one small space for inside work wey I dey work um I go first lie down, sit down sometimes sef before I sleep na part of relaxation now I go just go buy malt and suya, step am down, sleep, I go off my phone I go lock my door. I go chill na so I go take sleep dey go, and you know one thing about rest even if na thirty minutes even if na twenty minutes rest, e go help clear your brain, I dey also lis ten to music, na one of de biggest way wey I dey take cool down. Once I just carry my ear pond or my head phone or my anything at all wey I go take use dey lis ten to my own music dat why I just knack one better slow, calm sweet gbedu, my mind go just cool, even if wahala dey omo person dey omo music dey hold me down um music dey hold body I go dey gbadu and dey lis ten to de music dey go. um e get some kind music wen I no dey lis ten to sha e depends on my mood, but na me be de ogboge for music I love music like craze I like music die um. Another thing wey dey help me na exercise I no dey go gym or go do anyhow anyhow heavy work out, but I go just dey waka around dey stretch my body, dey dance small like anything wey go just make my body make e no stiff, I go just dey dance dey whine my waist, dey put hand on top my head dey dance dey enjoy life because as dey say life is short so you have to flex it you have to enjoy, enjoy you go dey enjoy yourself as you still dey young so no be sey you go wake up for morning your back go dey pain you, you no go need help. So I dey gbadu I dey always dey appreciate de things wey I get now wey I still dey digba for ground wey I never too old you understand. So exercise dey really help me calm down like I said, I no dey do gym I no dey do heavy heavy work out, as I go just dey waka around dey stretch body dey dance small for house um dat movement alone go reduce de stress, at first if e don tey since you exercise your self ba e go dey do like sey omo e don tey um your body go come pain you, but if you dey like, you dey like you dey consis ten t omo na so di nuts wey dey your body go dey lose. Any bone wey dey your body wey dey strong go go e no go stiff again exercise na my favourite things to do if I wan manage stress I like am, I dey like do jumping jacks, I dey like do plenty plenty many things, plenty plenty many things wey be sey na di form of exercise you understand, um and den I also dey try to talk to person if de stress don too much, I go just call one person wey I trust, friend or family members or my best friend, we go just talk just like dey say you can’t do life alone me I dey try my best make I dey open up.na who no open up na dey quick die you understand. So na so I dey take do things. Even if de person no get solution I go still talk am because dey say a problem shared is half solved um abi no be so oyibo pipu take talk am, um na so e take be, naso I take see life um and me also if I wan manage my stress to avoid unnecessary overthinking sey why things no dey go my way, why things all those unnecessary unnecessary questions. Naso I go pray kai there is power in prayers I no go lie for you forget if you just pray like dis e go just be like sey di holy spirit pour oil for your head, you go calm down that thing wey dey burden your heart wey dey make you dey, e dey long your face dey make you dey overthink you dey get wrinkles for face, you dey quick old once you just pray you go just calm down. You go just talk to God sit down quietly for one quiet place wey nobody fit see you only God, just breathe in breathe out, cry um if you like roll for ground as long as na form of prayer and na baba God you be your target, wey you dey talk to, just pray God dey see you e dey answer all your prayers, you understand um. Another thing again wey I dey do um I no dey like um think too much like once something just happen I no dey like think sey um what if dis thing happen like dis, what if e no happen like dis, why dis thing dey like dis why disone no come be am, all dis kind yama yama things wey go spoil my heart, wey go spoil my mind for where things suppose just dey soft I no dey like over think, anything wey I no fit control um na de English wey I dey find be dat anything wey I know sey um e don pass my power, I don do my own um na so universe take give me um I go first rest I no dey like do pass my self I go just leave am na later I go come bring am back say tor which other solution I fit provide, If de thing don pass human solution I go leave all to de lord God almighty in heaven, you understand life no easy normally but to carry everything for head no go solve am, to overthink no go solve am so na small small one day at a time as dey always say, so naso I dey take manage stress for my life I go rest lis ten to music, music na my og na my og be dat I go do exercise, I go talk to person I go even pray like omo forget um you see stress nothing concern me with stress um nothing concern me with stress at all, I no wan hear anything wey go weigh me down for dis life stress no dey ever finish, from morning wey person wake up till night wey e go go lie down wahala fit come from anywhere, e fit be from work, school, family um friends even social media, but as e be so I don learn how to manage stress make e no go scatter my head, de first thing wey I dey always do I dey always try plan ahead um. I don already mention am say sey, like na if I wan go market or I wan read or I get some things to do I go just jot am down um all those things, so omo I no dey like, um another thing again wey I dey like do for my self na to avoid toxic pipu any bad energy at all. I know sey dis place or dis person dey bring wahala or negativity or pressure relationship pleasure, omo na so I go take give de thing space um I no like wahala na so I go take give de thing better space like dis um if I notice sey di person dey always give me wahala I go just give am space I go protect my peace because my peace of mind dey more important than anything. Sometimes sef I dey stay offline I no like, social media self fit dey add to your stress come dey over pressure you e go say why you never buy car, why you never do dis all those kind things. i no like am. You go see pipu dey succeed dey post their soft life you go come dey compare yourself. Once I feel like sey e dey affect my mind omo I don off my data keep my phone focus on my own life cause me self I no know wetin dey go on behind se scenes for dem. Dem dey post flashy life style but me I no know wetin dey go on um I no know how dem take get am make I continue my humble ways one day God go bless hustle you understand, so naso I dey take do my things um I no like stress I no I no just like unnecessary stress at all, shebi I don mention exercise and music abi um na so de thing suppose dey. um e get one thing wey suppose, e get one thing wey I dey try remember again okay normally ba you know sey once you just open your eye normally stress dey every where I no go lie for you, stress dey every where. Another thing agai n wey I dey always do na like for those my goals wey I set ba I dey give myself break, if I feel sey omo my head don dey full um I no go force myself to do dat thing na so I go take stand up, stretch, drink water um I no mention water damn water na de ogboge infact water suppose come first for all de thing wey I mention. Water dey very very important like if you no dey drink water how you go take survive, how you go take calm down wetin dey calm your nerves, na alcohol no be alcohol you go drink water, before you sleep self you go drink water before you even lis ten to dat music wey wan calm your brain you go first drink water, kai drinking water dey very important pipu no know de importance of water, water good um I no good lie for you um. So and again one last thing wey I dey always do ba I dey like practice gratitude like though matter how life take be I dey always sey um God eshey o thank you God for everything wey you don do, because I know sey on a normal life hard, die life hard and I know sey even though sey if e be like sey my hustle never dey pay or wetin I dey do never dey give me better money like wetin I want, another person fit dey go through worst omo na so I take see some children for street dey beg de other day I say God naso life take be, naso life take be omo forget um is good to practice, make you just dey practice gratitude just dey tell God dey tell God dey raise your hand dey pray like I know why I dey talk about prayer dey praise God make you just dey give am all de gratitude and appreciation because truly truly e deserve am even if you nop dey worship God sef make you dey try dey praise God like make you just try your best even if na de universe you go thank. Practice gratitude always dey grateful I dey always dey grateful for anything wey I get. If tomorrow person buy me something or na me buy myself something I go dey grateful sey um even though sey nor be wetin I wan buy if I get money omo I go dey grateful sey I purchase dis one for myself um na so I take be. If I buy something for my siblings I go dey happy sey omona me use my money buy dis thing um one day wey plenty money come I go buy de one wey pass dis one um . Naso I dey take do my things um honestly, naso I dey take practice dey avoid stress.